Odoo yaa mayyaate? Odoo ayira odeessinanni? Odoo yaa mayi odeessannote? Odoo isi ayira uyinanni? Odoo mamii dayino qaaleeti? Odoo ayi horoonsiranno?

Biifisa biifisa yaa mayyaate? biifisa yaa mamii daayiino qaaleeti? biifisa maa biifinsayi? biifisatenna seesate mayi xaadooshshi mayi badooshshi noosi? biifisa ma garinni biifinsayi? biifisa hiittoonni biifinsayi?

mini uduunne mini uduunni maati? mini uduunni ma maati? mini uduunni insano ayeeooti? mini uduunni horo maati mini uduunne mayi horonsiranno mini uduunni mannaho mayi horo aano?